Nkurɔfoɔ bi te baabi. Nsa bɔha hyehyɛ saa nkurɔfoɔ yi. Nhwiren ahodoɔ bi nso sisi saa nkurɔfoɔ yi nkyɛn. Nwura bi nso afi wɔ beaeɛ a saa nkurɔfoɔ yi wɔ no.

Adeɛ a yɛde awia na ɛma nkanea bi da awia mu. Abranteɛ bi kuntun saa adeɛ yi ho. Wabobɔ ntaaboo bi wɔ abranteɛ yi akyi. Nwura afuw wɔ beaeɛ a abranteɛ yi kuntun no. Nneɛma bi nso sisi saa abranteɛ yi nkyɛn.

Gyata ne ɛkoɔ nam nwura bi mu. Ɛkoɔ baako da fam a gyata no mu bi ɛde wɔn se asɔ ne mu. Gyata ne bi di mmirika a ɛkoɔ ne bi di n'akyi.

Papa bi kuta prae ɛpra kwan bi mu. Nkurofoɔ bi nso hyɛ ataade tuntum ato santene kɔ. Obi nso gyina dan bi mu a dadeɛ pono da ano.

Nkurofoɔ bi wɔ nsuo bi mu. Saa nkurɔfoɔ yi mu bi ahorohoro wɔn ntaade soro. Abranteɛ bi hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ ama ne nsa so wɔ nsuo nim.

Maame bi so nneɛma gyina beaeɛ bi a wɔahyehyɛ ntoma. Wɔahyehyɛ ntoma ahodoɔ pii wɔ saa beaeɛ hɔ. Maamefoɔ bi nso gyina baabi a wɔahyehyɛ ntoma no. Papa bi nso di maame a ɔso nneɛma no akyi.

Mmaayewa mmiɛnsa bi ahyia wɔ dan bi mu, saa mmaayewa mmiɛnsa yi hyɛ ataadekoro a wɔde ahwehwɛniwa ahyehyɛ wɔn ani. Konko bi si adeɛ so wɔ mmaayewa yi anim. Nkrataa bi nso deda mmaayewa yi anim.

Nkrɔfoɔ bi adi ahyiam wɔ kuro bi abɔten so. Saa nkrɔfoɔ yi hyɛ ntaade tuntum. Adaka a nhwiren si saa nkrɔfoɔ yi anim. Saa nkrɔfoɔ mu bi abiue kyiniiɛ asi wɔn tiri so.

Mmarima bi ahyiam wɔ baabi reyɛ adwuma. Wɔabobɔ ade tenten bi wɔ dan kɛseɛ bi ho a mmarima no bi gyina so. Mmarima a wɔwɔ fam no nso resesa nneɛma wɔ fam hɔ.

Mmaa mmeɛnsa bi ahyia wɔ dan bi mu. Abaayewa baako hyɛ atadeɛ fitaa te pono bi ho. Nneama ahodoɔ pii gu saa pono yi so. Abaayewa bi hyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ ahahammono rehwɛ pono yi so.

Ɔsraani ne opolisini bi gyina kwan bi mu. Kaa fitaa bi si ɔsraani no akyi. Ɔsraani no kita tuo a ɔde ano ahwɛ fam. Opolisini bi nso kita ade kɔkɔɔ bi gyina wɔn akyi.

Nkurofoɔ bi ahyia wɔ ɛpono bi ho. Kɔmpiuta sisi saa ɛpono yi so wɔ nkurofokuw yi anim. Abaayewa bi asɔre egyina ɛpono yi ho a ɔsere. Nkrataa nso gugu saa ɔpono yi so.

Maame te hɔ a aburo gu dadesɛn mu si gya so wɔ n’anim. Abaayewa bi nso te maame no ne nsa nifa so. Wɔahyehyɛ nneɛma ahodoɔ pii wɔ wɔn nkyɛn.

Nkurɔfoɔ bi de ahyiam wɔ beaeɛ bi. Saa nkurɔfoɔ yi mu pii te fam. Nnua ahoroɔ sisi beaeɛ a saa nkurɔfoɔ yi adi ahyiam no. Maame bi nso gyina bɔɔdo bi ho wɔ saa nkurɔfoɔ yi anim.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ dan bi mu. Akonnwa sisi saa nkurɔfoɔ anim a obiara nte so. Papa bi nso gyina saa nkurɔfoɔ yi anim. Kɔmputa bi si saa nkurɔfoɔ yi binom anim.

Asraafoɔ bi nam kwan bi mu wɔ kuro bi abɔnten so. Nneɛma fi gugu asraafoɔ yi anim wɔ kwan no mu. Kaa ahodoɔ mmienu bi nso wɔ asraafoɔ yi akyi. Ɔsraani bi gyina kwan no nkyɛn a watene ne nsa.

Nkurɔfoɔ bi abɔ dɔmpem wɔ kuro bi abɔnten so, apolisifoɔ nso wɔ saa beaeɛ hɔ bi. Apolisifoɔ ne bi ne saa nkurɔfokuo ne bi ɛreham so. Americafoɔ frankaa kita binom wɔ saa beaeɛ hɔ.

Akonwa bi si ɛdan bi mu. Adeɛ bi sɛ fam hɔ a ɛpono si wɔ akonwa no anim. Kanea bi bɔ dan no mu wɔ mpoma no anim. Suneɛ bi nso da akonwa no anim.

Nnipakuo hi ahyia wɔ baabi. Abaayewa bi gyina wɔn anim a w'abaa ne nsam. Aberanteɛ bi so te mmaayewa mmienu bi anim a ɔde ne nsa asɔ n'abɔdwe. Kuruwa a nsuo gum nso si wɔn anim.

Nkorɔfokuo bi ahyia wɔ kuro bi abɔntene so. Saa nkorɔfoɔ yi mu bi ɛɛdi asa. Ɛbinom nso te pama bi so ɛɛbo ntwenee. Nnua bi sisi saa nkorɔfokuo yi akyi.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ beaeɛ bi, saa nkurɔfoɔ yi mu mmienu kura ahoma ɛretwe, barima bi gyina hɔ a wɔabɔ ne mu ase kakra ɛrehwɛ wɔn a wɔretwe ahoma no, nnua ahodoɔ pii nso sisi beaeɛ a nkurɔfoɔ yi ahyia no, bepɔ tenten bi nso si nnua no akyi.

Maame bi fura ntoma fitaa te mpa so wɔ ayaresabea bi mu. Anɛɛsefoɔ ahodoɔ pii nso wɔ saa beaeɛ hɔ bi. Ntontom dan sensɛn mpa biara so wɔ saa ayaresabea hɔ.

Nkwadaa ne maame bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Twene si akwadaa abayewa baako anim a ɔde sereɛ rebɔ. Abaamua bi nso te fam hɔ a adeɛ hyɛ n'ano. Maame no kuta akasaa a ɔte akwadaa baako akyi resere.

Nkurofoɔ bi te nsensan bi so. Ɔbaa bi gyina hɔ a w'atene ne nsa wɔ saa nkurɔfo yi so. Abranteɛ bi nso aka ne nsa egu ne ho gyina saa nkurɔfoɔ yi bi akyi. Ɛdan bi nso si saaa nkorɔfoɔ yi akyi.

Kodoɔ bi sisi nsuo so. Nnipa bi nso gyina kodoɔ yi bi ho. Dan ahodoɔ bi nso sisi bea a kodoɔ yi wɔ no. Abrɔnsan bi si hɔ a kubedua nso si akyire.

Nkurɔfoɔ bi wɔ dan bi mu, pono si dan ne mu a mfidie bi sisi so, nnipa mmiɛnsa bi wɔ pono baako ho de wɔn ani ɛrehwɛ afidie yi mu. Kanea bi nso asɔ wɔ saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa yi akyi.

Amona bi da baabi a nsuo a ayɛ fi gu mu. Enipakuo bi gyina saa amuna yi hu ɛɛyɛ edwuma. Saa nkrɔfo yi bi gyina efidie bi ho wɔ nsuo yi hu.

Nkurofoɔ bi ahyia mu wɔ ɛdan bi mu. Ɛpono kɛseɛ bi a nnuane ahodoɔ pii bi sisi so wɔ nkurɔfoɔ yi anim. Ɔbaa baako te hɔ a ɔde adeɛ ahyɛ n'anum.

Nkurɔfoɔ bi wɔ dwa mu, papafoɔ mmienu bi nam hɔ a baako kita polythene, maame te hɔ a ntoma gu n kɔn na wasi ne tiri ase. Nam gu adeɛ so si maame a wasi ne tiri ase no anim.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ dan bi mu. Papa bi hyɛ atade tuntum a fitaa wɔ aseɛ kuta akasamu. Ade bi nso si papa baako anim a wasi ne tiri ase rehwɛ so. Maame bi nso kuta sankuo a ɔrebɔ.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ beaeɛ bi, saa nkurɔfoɔ de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano, maame te hɔ a obi asɔ n’abati. Papa bi nso gyina maame bi a ɔde ade akata ne ho nyinaa akyi.

Nnipakuo bi ahyia wɔ kuro bi abɔnten so. Donno hyɛ saa nkurofokuo yi baako mmɔtoam a ɔrebɔ. Abranteɛ bi nso ahuri akɔ soro. ℇdan bi sisi saa nkurɔfokuo yi akyi.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Saa nkurɔfoɔ yi mu bi hyɛ asraafoɔ ataadeɛ. Wɔn a wɔhyɛ asraafoɔ ataadeɛ no retwe ahoma. Papa bi hyɛ asraafoɔ ataadeɛ a ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ rehwɛ wɔn. Wɔn a wɔhyɛ asraafoɔ ataadeɛ yi mu mmienu da fam.

Aborosan a ɛtoa so baako bi si hɔ. Nkurɔfoɔ bi nso tete saa aborosan yi ase. Abranteɛ bi gyina kwan bi ano wɔ aborosan yi ase. Wahyehyɛ ahwedeɛ nso gu aborosan yi anim.

Nipakuo bi kita frankaa wɔ kuro bi abɔntene so. Saa nkurɔfokuo yi mu bi ama wɔn nsa so akɔ soro a wɔkita ahomatorofoɔ. Papafoɔ bi da frankaa yi anim. Wɔatwerɛ Nigeria agu frankaa yi anim. Wɔde fitaa kɔkɔɔ ne ahahammono na ayɛ frankaa yi ahosuo.

Nkurɔfoɔ bi te kodoɔ mu wɔ nsuo bi so. Nnipa pii nso abɔ dɔmpem ahyia wɔ beaeɛ a nkurɔfoɔ yi wɔ wɔ nsuo no so. Saa nkurɔfoɔ yi a wɔwɔ nsuo yi so bi atade ahoduo no yɛ akokɔ sradeɛ.

Mmaa nwɔtwe gyina dan bi ho, saa mmaa yi mu baako kita papa, wɔde ahwehwɛ ahyehyɛ dan a mmaa yi gyina ho ne fa beebi. Saa mmaa yi mu baako de ahwehwɛniwa ahyɛ ne tirihwi mu de ne nsa agu ne bo.

Nkonnwa mmienu bi si dan bi mu, pono bi a adeɛ si so na nyiren hyehyɛ mu nso si nkonnwa mmienu no ntam. Mfonin bi nso bɔ dan mu hɔ wɔ beebi a nkonnwa no si no. Suneɛ mmienu bi nso gu akonnwa baako mu.

Mmaayewa bi so pan nam kwan bi ho. Nnipakuo bi nso wɔ saa mmayewa yi anim. Kyiniiɛ ahorow bi sisi saa mmaayewa yi anim. Abaayewa hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛde akokɔsradeɛ na ayɛ.

Nsuo bi taa fom hɔ a mmɔfra bi gyina mu bɔɔlo nso da saa nsuo yɛ mu kube ahorow bi nso sisi mmɔfra yɛ akyi mmɔfra yɛ bi aworo wɔn ataadeɛ soro.

Nnipa dɔm pii bi wɔ kuro bi abɔnten so. Wahyehyɛ nneɛma ahodoɔ pii bi nso wɔ beaeɛ a saa nnipa dɔm yi wɔ no. Wahyehyɛ nneɛma bi te sɛ mpaboa wɔ adeɛ bi so a ɔbɛrima bi te ho.

Nkurɔfoɔ bi ahyia mu wɔ beaeɛ bi. Aberanteɛ bi atene ne mu a ɔde ne nsa baako asi fam. Saa aberanteɛ yi atadeɛ no ahosuo no, wɔde kɔkɔɔ ahahammono ne akokɔsradeɛ na ayɛ.

Akwankyerɛdeɛ bi a wɔde nneɔma ahodoɔ bi agu so. Saa nneɛma yi a wɔde agu akwankyerɛdeɛ yi so bi ne, nhoma, mpaboa, ahwehwɛniwa, ɛkyɛ, ahomatrofoɔ ɛne twerɛdua.

Nkurɔfoɔ bi ahyia wɔ dan bi mu. Adakabɛn bi si hɔ a obi rebɔ. Akwadaa bi hyɛ atade kɔkɔɔ rebɔ twene. Akasamu bi si abayewa bi nkyɛn wɔ saa nnipadɔm yi mu.

Nkurɔfoɔ bi reyɛ adwuma bi wɔ kwan bi mu. Hyɛn kɛseɛ bi si hɔ a adeɛ bi rehwie firim. Nsensaneeɛ kɔkɔɔ mmienu bi nso wɔ fam hɔ. Hyɛn ketewa bi si kwan no mu wɔ nkurɔfoɔ no akyi.

Mmayewa mmeɛnsa bi redi asa wɔ nsensan bi so. Ɔbaa bi te saa mmayewa yi akyi wɔ kwan bi ho. Mmayewa yi mu baako hyɛ kyɛ kɔkɔɔ a wama ne nsa benkum so. Dan bi a n'ahosuo yɛ fitaa bi nso si kwan no ho.

Aberanteɛ bi ne abaayewa bi a nkwadaa bi ka wɔn ho koto beaeɛ bi resere. Nsa bɔha hyɛ aberanteɛ no a okita konko bi mu. Nnua bi sisi saa nkurɔfoɔ yi akyi.

Nnipa dɔm bi ahyia wɔ kuro bi abɔnten so. Ɔbaa ne ɔbɛrima bi hyɛ ataade tuntum gyina saa nkurɔfoɔ yi anim. Saa nnipa dɔm yi hwɛ wɔn a wɔhyɛ ataade tuntum no. Ɛdan bi nso sisi saa nnipa dɔm yi akyi.

Papa bi te moto bi so a ɔhyɛ moto hyɛ nam lorry kwan mu. Car ahodoɔ bi nso wɔ papa yi akyi. Nneɛma bebiree bi nso gugu moto yi so.

Maame bi te hɔ a w'asum n'ano. Basekɛ ahodoɔ bi sisi maame yi nkyɛn. Nnuaba ahodoɔ pii gugu saa basekɛt yi mu. Ɛnuaba yi ne aborɔbɛ, kwadu, borɔferɛ ne deɛ ɛkeka ho.

Nkurɔfoɔ bi te kaa mu wɔ nwura bi mu. Nnua ahodoɔ sisi saa nwura yi mu. Obi te kaa no akyi a wapagya ne nsa mmienu akɔ soro. Ɔsono bi nso wɔ kaa no anim.

Akonnwa bi a na ahusuo yɛ tuntum bi si ɛdan bi mu mfoni ahodoɔ bi nso bɔbɔ ɛdan bi hɔn adeɛ kɔkɔɔ bi nso ɛsi nkonnwa no akyi nkanea bi nso aso nkonnwa no akyi.

Mmaa bi ahyia wɔ ɛdan bi mu. Saa mmaa yi nyinaa se gu so a wɔsere. Nhwiren ahodoɔ bi gu saa mmaa yi anim. Dua bi nso tɛ mpoma mu wɔ mmaa yi akyi.

Nnipa bi gyina beaeɛ bi a wɔde nneɛma asensɛn. Wɔde nneɛma bi te sɛ ɛkyɛ ne ntadeɛ na asesɛn hɔ. Nnipa no bi gyina hɔ de wɔn nsa asɔ ɛkyɛ no bi mu. Saa nkurɔfoɔ yi wɔwɔ beaeɛ hɔ no de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano.

Nkrɔfoɔ bi yɛɛ adwuma ɛwɔ kwan bi ho. Nnɛteɛ bi nso gu kwan ne mu wɔ saa nkrɔfoɔ yi akyi. Ndua ahodoɔ bi nso sisi nkrɔfoɔ yi akyi. Kaa bi nso si nkrɔfoɔ yi nkyɛn ɛwɔ kwan ne ho.

Mmaa mmienu bi gyina hɔ a adeɛ gu wɔn ti. Nkurofoɔ bi nso koto adeɛ bi ho wɔ mmaa yi anim. Nneɛma ahorow bi nso gugu fam hɔ wɔ beae a mmaa yi wɔ no. Ɛdan bi nso si mmaa yi akyi.

Mmeranteɛ mmienu bi ahyia wɔ dan bi mu, mfidie ahodoɔ sisi saa dan yi mu wɔ mmeranteɛ no nkyɛn. Aberanteɛ baako koto hɔ a okita afidie baako mu, aberanteɛ baako ne nso kuntun hɔnom kita afidie ne bi mu.

Mmɛrima bi ahyiam a ɔbaa baako ka wɔn ho di dwuma. Papa bi kuta ahoma mu a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ate ne ho kakra. Ɛdan bi a n'ahosuo no yɛ fitaa bi si nkurofoɔ yi akyi. Dua bi nso si beaeɛ a saa nkurɔfoɔ yi yɛ adwuma no.